tabul bun tekk kas si tea laptop ak mobile

Palaas bu mboolo, mboolo yu dagee,

Bowl ak kuberam bung teck.

Perrong ak aitta young tek aye bagas winge ak aye garrap

Palati kanneh la ngi tek ko ci tabul ak kanneh buñ paketeh.

Juroomi brush yu defaray kanam nga am bu maag bi am bu si topa amat menen busi topa amat benen busi topa nga am bu ndawadaw bi.

Otto bu weex, ebb ay nit ñu weex si ganaaw, boroom moto bi neekë nit ku ñuul, ñu tek bagaas si kow.

Jigeen bu taxaw sol mbuba bu weex sol jaaru ak chainam sol lamam ak musuram am garab ci ganaw ay pichi yoi naw taxaw si bori geeg bi.

Lii mboolo mu dadjee la, góor ak jigéen ay, poliis, yu taxaw si kow motto, nit ñi taxaw si kow motto, di tertu.

Jigéen bu toog la, di wane lëëtam. Mu ngi lëëtu méés pëf ko si ganaaw. Si ganaaw, mu ngi am toogu ak taabul bu nééte.

Loho bu tiye mobile, Nokia mobile.am board si ganaw wam nyu deff fa ay binda.

Palati maló la, mugeh am sipá sipà si boram, ak limong ak pañ.

Martó bu ñuul tek ci kaw tayil. Tayil bu neteh mu am sokola am lu buló.

Botali garam bu taxaw painturr ko painturr bu xonxa ak bu weex defsi ay benda.

Lii bagaas i nëëk la, ñu dajale fa ay toogu, ak taabul i,wéñge, teklaante léén.

Ay doomi kassu, kassu bu werta, am bu neteh, am bu xonxa nga am sèèn xoox yi si biir.

Nit ku xees la, wat boopam bi, espiree ko, espiree bu weex, sol jaaru, mu sëëb ko, sëëb i sik zak.

Negi ganar, ganar bu wekh dafar len sen lekah ak sen nanee kai am jigeen bu takhaw sul kala bi wekh uduh malanam di len juh lekah ak palanter bu nyul ak malan bu buolo

Ak xob yu verta, yuñg boole, takkë leen ay morso bu weex.

Moto bu weex, bunj taxawal mu ebb ay konteena.

Garabi falawa ak tontoram am hooh si kawam.

Gigeen bu takhaw sul chubam teyeh bagam purse sam ak sul jarruh baram ak chain munge letuh mess si bori tabulam bi togum yi flower bang si ganaw

Envelope bun taxawal tay fa keyt bu weex defa ay benda def si netali kass kassi tea ak jinger.

Pañe bu weex, buñg tek si suuf, maarax bi, ñung ko peentir, peentir bu, nétté.

Nehgi ñaari palanterr , palanterr bu ñuul wet tam yi ñuñ fa def lu wèèx am tayil si suuf.

Cijada la, cijada buñ lan, Quran ak tegeh Kai Quran la.

Motto buñg taxawal, motto bu bulo buñg taxawal di ebb méér yi ak Paa yi neekë si boori gëëge bi, ay garab neekë si ganaaw, yaa ngi am motto si bóoram nële, paak.

Jigeen bu em bu tahaw, sol robu bu werta, letu mes, def jaarom, tahaw si bori bori buntam bi, buntabi nyun ko daf bu weex ak werbi ak karoyi si soof

Lal buñg defar la ak almuwaar am.M u ngi ñegenaay ak matla.

Butteli deew vaseline butel bi am chocolate bu white ak kuberr bu len ndem

Golo bu ñuul , kaw garap. Ay garap yin ci ganaw wam, ay kop ñiñ ci ganaw.

Neenti togu yun teg taxawal togu bu domu taal nag am togu bu xonxa si kanaw bu orange ak bu wertax.

Amb tabol la wounge tahawal la am aye bagas yungefa tek

Naari poti nescafe pot bu xonxa cober bu nuul nyun ko tek si kaw tabul.

Masong la di legey munge teyeh bantam di maseleh suff bi kenen ki munge tok si benen suff bi

Police bu gigeen bu takhaw munge sul uniform am nyarri goor nyu neka si borom am ku nekah si ganaw kena ki munge mbubo bu wekh .

Li ecole la jangeh kai la nga am ay xale yu tog dagalu si tabul tog si togu teck sen jangeh cai am sen jangale kat bi tam mogi taxaw.

Jigeen bun sol roba la laytu mess taxawe weetam.